Inka mu kiraro iriko irarisha, inka ifise amabara y'irabura harimwo nibara ryera mwi zosi. Umugore yambaye akantu mu mutwe ariko arayigaburira.

Umurima w'ibigori, munini cane imbere yaho hariho umupfuko harimwo utwatsi twapfuye batoye bagashira ngaho. Uravye imbere cane hariho inzu, ndetse nimisozi minininya irimbere. Hejuru hari igicu umengo hagira hagwe imvura.

Ruguru imakamba. Ishamba rinininya ririmwo utwatsi duto duto ndetse n'ibiti binini binini. Iri shamba risa neza, kandi izuba ririko rirarasa. Rituma ibintu bibera ijisho.

Huzuyeho ubwato mukiyaga ca Tanganyika. Harimwo umugabo ahagaze mubwato buto bwimbaho, ariko akoresha ingasho ndefu kugirango agende mu mazi. Inyuma yiwe hariho ibicu vyiza cane, nimisozi minininya cane.

Igiti gisamaje c'urwatsi rutoto, hari vyinshi bisa naco. Hejuru harijuru ririmwo izuba ariko ritariko rirarasa cane. Hasi hari utwatsi, utwatsi twiza.

Umurima usamaje harimwo imboga irengarenga, impande yaho harinzu yubatswe na sima nahahandi haribiti, hari ndetse nakabarabara gatoyi kajana imwaro, haramazu yubatswe namabati, ahahantu bariko barahateza imbere.

Urukwavu rwera cane, rw'amatwi ashinze, rufise utwana turiko turarunyonyota, utwana tugera kuri dutanu, biri ahantu hugaranye n'imbaho ariko harimwo n'amafere.

Abantu bari ku kivi, bariko bararima, abantu benshi harimwo n'abaporisi bambaye i teni bose bahuriye hamwe kugira ngo barime umirima bateze imbere igihugu cabo, hejuru yaho hariho n'ibiti kandi asha nta zuba rihari.

Umusozi rero, hejuru hari igicu cera. Izuba ririko rirarasa ndetse nibicu birasa neza. Ngaha hari ibiti, hari nakazu gasa nurwatsi rutoto, hari nakantu karimwo ivyatsi vyinshi.

Umurima usamaje cane harimwo ingano nziza z'urwatsi rutoto zitarasha neza ngo zume, izuba riri hejuru rigatuma uyu murima ubonekera ijisho nk'umurima mwiza nkaya mirima iba i Gitega.